Fi arch bi la si Bànjul ay auto ñungay daw cikaw talibi ay garab nyun ci bori talibi.

Lu tegeni xeyru xibaar la binuy yeban ne ci waa deka bi boy gaayé muñ ci jot te xamli xew ci seen deka bi.

lekiti bangla pangcenlo kofida bereku denge kay xalis ak kinne kay xalis

daala alegori ñu xote sol 1inamok mum ci beti ak dem puplula

ñuy polo bu tox ni kurak jige te ñu jàng ci say jàngalkate ño taxas kanab yoo mi jàngal gi nitop ci tooku bi

mbolo oppri booreltikeng mekkati ñenenel bi setan ci nanu yami cle rasket pol

Dàlla charaq bu tegé nii, dàlla jigéen la bir ñoo xaxo. jigéen ño ko dey sol, tikkina al ñoo ci bite la ci gërbi toofa.

li jàngejeera poxlnekabrig ñokomo cé mbiri jàng computa ict

Jegeni ayri tawka len fub fokkati fenekanfsen pekay be ni kantanmi oendalepoknde pleye

pobu tenane boname b ha sokirla legkikay ji kenn xate jafande ko sesenkire sunu ligge

Ji ngem añ peskiba aychoxlig yiñuy jay cebanoketee japle jinabu leeka acco xalyi.

nati ko no taxanni y pansland sen kungi lañe liggée ak di aresendro molentaxa jokko

ci kenbo pokni tafaleto fea moto denita ambetala sefomleto

Totekenni sini taxfe nef jareen kennda ci kiyni ñoxore ja ligal farec sunu toga ay suko fanja.

atokamyon dega daxawni dope ay bagas edekaboleka bowoala bo daxani ccobalibe

le portala nay aman danani bingidenkotejen ti japande ko ab jokkante ak femindi

yuy taxaw nu ji genni solubu luyi soksen bogs ak santawas den leen solal ay metay yir taxaw den metaalu sin seen ay bin ak benne ole waqat letalne

Fiini marcella la gis ay kante ngi teje faret kat ay palasyu ndaw mi ay paransol ak jay ci suux mi.

Kaala bu bula, tegé bu njul la gay ño koday sol su ñu dem liggéey, wala ci nekkay di keena kay sen soxla.

Fii ci ferebila ne amekofi bara aynediyange jala gor wi ak jiyen ni ak nineka sematop nefanlefati jala ddem baara.

li ay bangla urnik tafar ak ps se mami nakki yoka dandël li suy took

Jigemo tahawci kow be tan, tini xonira man, tako jaram, tef mesa, aki xef, bata miri yokka, tinitalu sin ay bana.

mu begeni ullabu xamnareskuli ñoppari jang dus penay bi ko ci ss denko dejin bu yokk seexan xam

labitanla minegi dañoti faju ku toe cikenxabyonla nosakyokae benna lokoci ay garab

De koko mela nindenesalkot nge tasefui ci kogol mit nge degkante ci ipo.

Mbolo bu taxaw ne ay jigeen la ay goor, ay jangakati karaata dak leen. Nyom karate rek len mun paske lolu lan dey jànga sun nyuwe fii.

Fii tali bii la, oohtoh yangeh romba ak pohli kurang neka cii pehgah tali bii, ak boutique yii jaii aiiy yehreh ak kerr.

kutahalme je helamote nayke ak nani bo cikannawon ak bregege ko neka solsen ay ma ninge defse baro je bane

Fii ne taabal la ak ay toogu yuñ def aj bapare, pur fu nin ñi toog lekka, nan sen naan am sen bopa.

loxo begm teerni talaklola 1j te sox tekkene ak molak dem ay xew

dukekn telala mo anannlncfan latci delu ay xeba wala du holan fuf ay fimu xexe

Fifi tegeni ay botmene laf ak ay ragi kecok ak atayak bi nani dejeka xaknaan.

Metala akker fi dabax taax te ware xal bu rosikop ay sel pulaan ay karab seborfu at ay ñax ci karabu balena tabit.

cëkkana jabarla nimtu ay yere ci x socnem fmesam ko bison baxanam buwe ak solvera minetal senney be sen bin.

Jiken damo saeporotep bef mesam taxaw nesi leggi teyne tal etaraabwaat sum.

Kela ben takake pare nekarako ni am ayl amba ko boltaxalko.

de dotore ak fonsey new bo tejal je def na nisen pokatani fobxo sayram be tangayo nekal anan

Jigen bo taxani ci saalam mi dasoli kompletam d sakam ndakk jenak ma sor soram bu weex taxa ti nitallu seeni ay ba nëm.

Kana bu neka ci kow garabii nii manam bu xonxu la ak bu werta, te nu ko dey daf ci sun togayi te akamo saff taneex.

Whatsapp la, nit ña ko deggël di jokkante, di senente ay mésej, ak xoolante, ak seen mbokk yi ak harit.

Ci géy la ñaafi deñoo bi danlu, ak toog ci taabul bi, ak toogu bi pulleeta, ngi am ay garab, tenne ci di am ngalobu nee.